Ŋutsuvi ale lé ɖevi ɖe wo megbe le eshime abe eshiɛ exɔ anyigba katãa nene. Yɛ eŋua le hã, eŋua le hã wole wo megbe. Yɛ nyanuviɛ, nyanuvi dzẽee ale yi hã le wo megbe.

Ame gbɔsɔsɔ ɖevi viwo … woame adre kpli onanɛ onɔa nyi, ɖevivie nɔ aŋi wole nɔ nɔ no nɔvie wo ŋkume kpɔmi, nɔvie hã le ee..

Ameyibɔe gbogbowo le emɔto, amewo do awu ʋe, amewo do awu dzee kpli kuku dzee, eŋu ɖeka le ye hã ele ʋe, ame ɖeka le anyigba.

Ame dze kple ame yibɔ ɖeka wole xɔ aɖe me. Ye ameyibɔ nɔ anyi ye amedze hã tsia tsitre. Wole nane kpɔm le ameyibɔ ƒe asiƒome. Ameyibɔ, ameyibɔ wɔ abe ele nu kom wotsɔ nane ɖo wo ŋkume ye amedzi hã etsi stistre wɔ ŋkume hɛ.

Ŋutsuvi dza aɖe le nɔ anyi le gakpo dzi, wòlé kaƒomɔ le asi, wòle teƒe ye wonɔ nu dzram. Ame gbogbowo le ŋuti le zɔzɔm le vavam, ame ɖe hã ele tsi, ele tsi num, wòlé wò bagi le asi.

Ŋutsuvi ale, ele zɔzɔ le teƒe yɛ tsi dza le, yɛ ame ɖeka hã le wo megbe tsɔ koklozi da le wo ta wòle wome. Yɛ ame le hã lé, do awu dzẽee wòle zɔzɔ. Wole, woame eve wole megbe tutu.

Aaa…amedzɛviwo wonɔ anyi ye wole nu xlẽm, amedzeviwo woame atɔ̃ kpli ɖevi ɖeka enɔ anyi ɖe asa xɔ gbɔ, eye wole nu xlẽm le teƒe bubu ye wole teƒe bubu kpɔm.

Ameyibɔ kple ame dzi wonɔ anyi ɖe teƒe aɖe ye ameyibɔ ele nane fiam ame dzie. Ekpɔ ameyibɔ be mosilemtɔ wo nye. Wo nɔ anyi wo le nu ye kpɔm. Ame ɖeka do afɔkpa, ame ɖeka medo afɔkpa o wole nya sem

Yevuviwo nyanuwo wole mɔto, ye wodo awu ʋe kpli awu dze. Woame atɔ̃ ye wole mɔdzi wole zɔzɔm, wole enya le gblɔ ne dukɔ dukɔ katãa.

Yameŋuɖoƒe ye ame gbogbowo wozɔna woyie yameŋɔɖoƒe. Ɖeviwo em ame tsitsiwo sɔ wole eme. Yevuvi ɖeka kple ameyibɔ wo gbogbo wozɔna woyie ayameŋuɖoƒe.

Ŋutsuvi aɖe etia titre wòtɔ ɖe ame ɖeka aɖe ŋti wòle pɛn atiŋlɔnu tsɔm nɛ ye ame aɖe ha nɔ anyi ɖe zikpui me wòle ega xlem

Aƒuto. Yevuwo le aƒuto. Amewo le zɔzɔm le aƒuto. Ame le tsia lem le aƒuto. Asa xɔ gã aɖe le aƒua to ke e e ele ɣie.

Gbadagba ɖeka, ame yibɔe wonye, wodo aa afɔkpa gã aɖe wole zɔzɔɔ wole nu ƒo kple de a me du teƒe aɖewo ɖevi viwo le eme ame tsitsiwo le eme. Ɖeviviwo tsia tsitre ɖe ame tsitsiwo megbe.

Ŋutsuvi dɔwɔviwo gbogbo o sɔ le keteke ye o le dɔwɔm le keteke mɔ dzi, ameyɔ kata le gama, ameyibɔ o nyo ye o le edɔ wɔm.

Ŋutsuvi ale, ele ʋe ɖum ye amewo le etsi dze, amewo le ŋu ƒom ye wole etsi dze nɛ, ŋutsuvia edo awu abe awusatɔ ene wòle enu ɖam, amewo le kpɔm, amewo le nu kom.

Chinese viwo le teƒe gbogbo aɖe. Wosɔ gbɔ. Amewo Do awu ɣi, ame aɖewo do awu yibɔ eye wole nya sem ɖe wò ame tsitsi gbɔ. Ɖeviviwo le eme, ɖeviviwo nɔ anyi, ame tsitsi wò tso eye wole gbe dom ɖa.